Zvitenda zvekuparikira ngemututu azvina mukoni ngendaa yekuti chinotoparikawo nemututu chotoguma peuri wotorwara weinyamboti aubviri ngekuti chena zviya chinoguma

Unyambori vezveutano unosise kutodhloke zvidhloko zvino mboye miro yako nemuromo vako. Kuitire kuti zvitenda zvisaparikiravo zveiuya kwauri nekuti haisindaapi kubetsere vantu.

Zvitenda zvekuparikirana ngemututu izvinohamba ngenjira dzakasiyana-siyana. Zvimweni ngekufemerana mumiro, zvimweni kubatana nyara mweitxeburana-txeburana. Kana kukotsora kwemene kunoita kuti zvitenda zvipararire.

Kune zvitenda zvinobaapararira ngemututu kunyazi kunxeburana-nxeburana nyara, mumanjira vantu veyisheka zviyani, zvinode kuti vantu vazvidziyirire, vapfeke zviro zvinoyite kuti zvisabatire pane untani.

Zvitenda zvinoparikira ngemututu zvakashata yaambo. Zvinosise kurapwa kuitire kuti zvisaparikire kune vandtani vedu ngekuti zvikaparikira nyika yeshe inoshata ndizvona, nenyika upfumi hwuno topetuke sure.

Kutopedze zvitenda zvinoparikira zviyani, kutotora majekiseni kwakutodhokonye vantu, kuti vawone kupona, ngekuti zvitenda zvekuparikira azvina ndakangwara neusingabviri ngeutsanana unobatwa ndichona.

Jekiseni ari jairiki, kudhokonywa kwemene kuno panda, asi zvitenda zviriyo zvinopharikira ngemututu, kunyazwi kuqheburana, ngatiende koodhokonywa ngemajekiseni aya, tizvidziirire.

Kuti zvitenda zvisaparikira ngomututu kunyambozi kuhamba vanhu veyi qheburane qheburane nyara zviyani zvitenda zvinezvi zvinozotopera mundu weshe akakone kushambe nyara dzake hino mipombi yemvura ngaidzare peshe peshe kuti vandu vagone kugeza veyi non'ona nepakati pezvikunwe.

Jekiseni hakuna unoti hayi ndaijaira inotorwadza ngekuti kutokonywa peya hino zvitenda zvekuparikira zvinotopedzwa ndizvona izvi ukange wakadziirira awuzobatwi ndichona.

Kupedze zvitenda zvinopeperera ngemhepo kutobadhloke chinombonye muromo, zvinombonye nyara zvinombonya nemiro yemene ngekuti zvitenda zvinezvi zvinokonzerwazve nekufemerana-femerana nekutheburane nyara.

Vanthu vanoshanda kuzvibhedhlera vanosise kutozvo xokise zvi xoko zvakakwana zvinoite kuti zvitenda zvitame pazvino pokopeya ndipona kuitere kuti vasazorwara wo.

Zvitenda zvinopharika nemututu zviya zvinode kutogadzirira zvisati zvaguma peunonga waari ngekuti zvazoguma nguwa imweni inonga yaanzeka nzeka auzozvikoni kuzvipedza ngatiende koobairwa majekiseni zvipere.

Zvitenda zvinonga zvandonesa mukati mwenyika. Dhokoteya dzeshe dzinodhibana pamwe po dzorodzoxlasa ngendaa yezvitenda zvinezvi. Kuti vantu vazvizwe. Dzeibvapo dzotoenda wo kanyi kwadzo kutooronzerawo vanenge vakasareyo. Kuti vasazorwara vasingazii.

Hwana ndo vatungamiriri emangwani hunode kuto nasirira hwaka tsonga hwei dondedzerwawo mitombo inoite kuti husa batana ne zvitenda zveku parikira ne mututu nyangwe zveku batana batana hwana huno batwa nge vantu vaka siyana siyana.

Zvetenda zvinopeperera ngekukeburana kunyazwi kufemerana ngemiro kunyazi ngemututu zvakashata yaambo. Ngazvireketwe ngezvazvo kuti vantu vakone kuzvidzirira.

Munhu weshe unosise kunge ari pasinde nechibhehlera kuti adetsereke pane zvitenda zvaanenge eizwa. Nguwa imweni unenge asati akutoziya kuti waane chitenda, otoenda pachibhehlera, kohloyiwawo kwemene ,kuti pane chitenda chingazoita otonasirira chisati chauya.

Zvakakosha yeyamho kuti pamuzi nepamuzi pange pane utsanana kuti zvitiyo zvinosukwa zveitawo zvakajeka azvizomharwi ngenhunzi, zvingamharwa ngenhunzi zviyani, zvitenda zvoto tekeshera nenyika.

Zvakanaka kuti veutano vabeke zvinodetsera mukati mwendaramo yevantu mukupoa kwavo kuti utano hwavo hunge hwakanaka vasazoramba vechienda kuzvibhedhlera maningi asi vanenge vatopona vari kwavariyo.

Ayi nyorepi kushamba nyara ,nyara dzine mushambirwe wadzunoitwa haikhona kungobeka mvura padera pezvikunwe asi mukati mezvikunwemo munonon'onwa ne mukati mendwara munonon'onwa nekuti munongwarire zvitenda.

Munhu weshe unosise kugare pasinde nechibhehleya eiendeyo kuchibhehleya kohloyiwa eionekwawo kuti urikukure zvakanaka ere ,kuti asingakuri zvakanaka otoronzerwa kuti achinje maitiro aanenge achiita.

Veutano vanokurudzirale kuti mipombi yemvura iti chakata peshe peshe kuitire kuti vantu vaone kushamba nyara dzawo veinon'ona nepakati pezvikunwe kuti zvitenda zvisaparikira zvione kudetsere vantani kuti vasazobatwa ngezvitendazvo.

Akuna chibhehleya chinosise kukonyerwe vantu kuti vana nhtingi asisi kuguma pano ,muntu weshe unosise kuende kuchibhehleya eibatikirwa kuti aone kupora pane zvaanenge eitambudzika ndizvona .

Nyara dzinonese vantu vazhinji kudzishamba. Taitofungo kuti kubatobeke mvura padera penyara zvatonaka. Hino zvotoda nekunon'ono mukati mwezvikunwe zvakona, nekunon'onazve nemundwara, nesure kwenyara koshambwavo kuitire kuti zvitenda zvisaparike.

Mvura ngaiti chakata peshe-peshe kuitire kuti vantu vaone kushambe nyara dzavo, vaonezve kushamba nezvipfeko zvavo. Zvinyambori zvikafu zvevanorya, zvinode kuzvishamba kuitire kuti zvitenda zvisapfarikira.

Utsanana hunobaadiwa yamho mukati mwekupona kwedu kuitire kuti vanhu vaone kupone ndaramo dzakareba kuti vantu vaite utsanana zvinode mvura nezvimbuzi zvakanaka zvekuitire kuti nhunzi dzisanzerererka dzeiuye dzeimata-mata pane zvikafu zvedu.

Zvendxondo dzinenge dzashata dzemuntu zviya dzinotogarirwawo pashi ngekuti vantu vazhinji vanototi ndxondo dzemuntu dzashata nemuntu wakhona votomurashawo, ngatitore hama dzedu dzinedzi tixonde kuzvibhedhleya kune vanodetsera kuti dzirapike.

Tisagara nehama dzedu dzine ndxondo dzashata mukati mwembatso , vamweni vanotombonyeremwo kuitira kuti vasadhaniswa ndivona kubanze izvo ngatironzere weshe watinosangana naye ngokuti kutori nezuwa revantu vanava kuti vapone vaone kudetsereka.

Kuti tisarwara ngendxondo zviyani, tinosisa kutsvaka zviro zvimweni zvinoaraidza ndxondo dzedu zvakatodzana nekutengese muzvitoro, kutorima kwemene kunodetsere kuti ndxondo dzemuntu dzisunduruke.

Tisadaro hamadzanguweee kusiya hama dzedu dzeitambudzika dzeihamba peshe peshe ngendaa yendxondo dzashata muntu weshe ndxondo yake inokona kutoshatawo ngendaa yekukarakadze zvakawanda zvenyika inei ngatitore hama dzedu tiende kodzirapisa kuzvibhedhleya.

Zve ndxondo akuna mugoni wazvo muntu weshe unokona kutorwara nge ndxondo hino ngatibetserane hama neshamwari kuti hama dzedu dzinorwara ngendxondo dziya todzitore totoendanadzo kuzvibhedhlera dzopuwe mapilizi kuti hukasha hwakona hwechitenda hudzakire nguwa imweni chitenda cho chinotokona kutozo pera.

Vantu mazuvano vokone kutsvage zvinoita kuti vavaraidze ndxondo dzavo vanotobira veishekerera peyani ngekuti ukasasekerera ndxondo dzinoshata wozototi hoyi hoyi weitambudza vanhare.

Akiti woye tisasiyewo hama dzedu dzaane xlondo dzashata ngatidzidetsere vamweni vanokone kunge veitogare pamuzi, vamweni vakatopomoka veihamba neshango ngativatorore toenda navo kuzvibhehleya vanodetseraka kona ngekumwe mapilizi nekutonasirwe nxlondo dzakona.

Une dambudziko usagara naro mukati mwemwoyo wako, rumbe kuchibhedhlera wosvika wodhibana nadhokodheya woqasa zveshe zvinokutambudza. Ena unokuronzerawo kuti woita muitirei kuti upone.

Ngatisatamba ngendaramo mwiri yeipisha ngatiende kuzvibhedhleya kohloiwa nezvana zvedu nesu vakona vaxazana zvinodetsera kuti tipone.

Zvibhedhleya zvombanasirirwa kuita kungatei watosvika pahotera izvi zvakanaka yampho kuitire kuti munthu eirwara ndxondo dzake dzisundurikewo asaite kungatei woenda kuchibhedhleya kwakuende kofa.

Muzvibhedhleya mwakabanaka yaambo mumbarine mhatso dzimweni dzokuti unotoarikwa urimwo. Ngekuti hai kanyi nguva imweni hakuna unokone kukuarika vamweni vanonga vakatotamika kudhaya. Hino ngatirumbe kuzvibhedhleya kwatinoarikwa zvakanaka.

Mundu ngaatoketawo chibhehleya chimwe chaanotererawo. Nemadhodheya aripo aanoenderawo, einda koxasa ngezvinonga zveimunesa mukati mwenyama yake , kuti apore

Akiti we ngatirumbe kuenda kuchibhedhlera peshe patinozwa nyama dzedu dzeizhazha dzeiwawa ngatirumbe kuchibhedhlera toenda kodetserwa nemadhokodheya ariyo izvi zvakabanaka maningi kuti upone.

Ngatiende kuzvibhedhleya akiti peshe petinozwa nyama dzedu dzingaiti zvakanaka ngekuti kuchibhedhlera akuurayiwi muntu kutoenda kootsvaka kupona wodetserwa ngevakafunda zvitenda.

Zvibhedhleya ngazvitoti chakata peshe-peshe kuitire vatenda ngekuti vatenda vaara vawanda. Zvitenda zvawanda, dai zvinokonzerwa ngezvekurya zvatairya kana zvatinorya. Zvino zvinode kuti muntu adetsereke pasinde.

Muntu akarwara ngasvike chibhehleya mukuwo uchuripo. Haikona kuzoenda zvonyanye kupanda ngekuti mushuna awuzorapwi weipora unonga wototamika ngekuti unenge wakazvinonokera.

Totambudzika zviya ngekurwara ngatirumbe kuchibhedhleya ngekuti kwona ikweyo zvanesa vanotokupa nemibhedhu yekuti uthambeye uripo veikuarika kusvikira wapona wozobuda hako.

Zveutano zvakutofundiswa peshe peshe kunyazwi muzvikora kunyazwi muzvitoro nyangwe pazvibhedhleya zvakonazvo kuti muntu weshe aoneke eipona asatamika nguwa yakona isati yaguma.

Muzvikora mweshe mweshe mwotofundwa ngendaa yeutano. Vana vakasadzidziswa utano kuronza kuti nyika inonge yatoparara. Ngavadzidziswe utano kuti upfumi hwenyika usatorwa ngenjira yakashata hweipetudzwe sure, asi kuti ngahutoenda mberi vantu veifunda.

Nyika dzimweni adzichadi kupetudzwe sure ngendaa yevantu anondorwara peshe peshe ngendaa yevanthu vakarwara zviyani mare yenyika inotouya koshanda zvona zvekudetsera vanthu vona avavo. Hino veshe veshe vanondohamba veireketa veutano kuti vanthu vapone ngenjira yakanaka kuti vasarye mare yenyika ngezviro zvakashata.

Ngunguteya dzenyika ineyi dzinodhibana pagore, dzeyireketa ngezvezvitenda zvinonga zviriyo, kuyitire kuti zvisapararira nenyika ineyi yeshe asi kuti zvitopera.

Zvitenda zvinotopapazhwa nezvazvo kuitira kuti muntu weshe pavanenge Ari azvizive asazoamba obatwa nechitenda asingazivi chitenda cho hino unotozoenda kozvidziirira.

Vantu vanotoreketa nezvevana vadoridori vanota mimba vasina kusvika zera rekuti vakone kuitwara ngazvibuyiwe peshe peshe kuti vasazovhunduka vadhubana nezviro zvakadai kuzosvika pakutora ndaramo yavo.

Nyika dzeshe-dzeshe dzotode vantu vane utano hwakagwinya. Votohamba veidzidzise vantu ngezveutano, kuitire kuti upfumi hwenyika husapetudzwe sure ngendaa yekude kurape vantu.

Zvibhedhleya zvabva zvati chakata peshe-peshe, ungatamavo ere chimwe cheunoendavo voende kohloiwa votorapika. Haikona kutenderera neberere weiti hai ndakaroiva ndeana nhingi veivakomba ngezvigunwe. Haiwa handizvopi zviriyo enda wohloiwa.

Unowawiwa ndiye unokwena, usingawawiwi haukweni. Hino ukazwe kuzhazha kwengazi yako kana patindwii munyama, rumba kuchibhedhlera woodetsereka, uhloyiwe.

Kuende kuchibhehlera kwakabanaka yamho kwasiyana nekuende kwatungata wasvika kuchibhehlera vanobakuarika veibakuhloya kuningire kuti zvishe zvawauya weironza kuti unozwa kupandwa ndizvona zviyani zvapora ere vozokubudisa wapona.

Panotogadzirwawo pekubeke movha pheyani pachibhedhleya, kuitire kuti, vatenda vanonga vasingazi kurapike zvakanaka pachibhedhleya chimweni, votoohinwe kune chimweni ngekukasira.

Muzvibhedhlera mwakanaka ngekuti munenge musina dhokodheya umwe munokona kunge mune madhokodheya anenge eitofundira atouya kutodetserawo uko veitofunda zvitenda.

Kutoone chibhedhleya muntu weidzihambirawo hako zviyani itombotxondepo kooringidzwa ndi tungata uripo ngekuti matungata atinogara navo mumamizi anoti nekunyepa asi madhokodheya anemicheni yavanoshandisa inotokuponesa yokukombidza chitenda.

Pa zvibhedhlera panoda kuti pagare pane movha dzepo dzinooita kuti dziso twara vatenda vanenge va rwarisa dzeende kova hine ku zvibhedhleya zvikuru kuti vadetsereke nepa zvibhedhlera po ngapa mbonywe paka shoshwa zve kutire kuti vatenda vasazo tiza kana kubiwa.

Zvakanaka yaambo kuti pazvibhehleya pashoshwewo kuitire kuti vatenda vamweni vanokone kubuda muchibheleya peyani vototiza ngekuti ndxondo dzavo dzinenge dzashata ngekurwadziwa kwavanenge veiitwa. Hino pakashoshwa, vanokasire kubatwa.

Tikandozwe kuzhazha kwengazi ngatirumbe kuchibhedhleya, haikona kundozeya neberere. Veiti takaroiva ndiana ngingi votsvaka tungata unotokunyeperazve. Tungata ari kuzvibhedhleya ndivo anoone zvitenda votokubetsera.

Tikatozwe kutotambudzika zviyani mukati mwenyama dzedu munyambori mukati mwendxondo ngatirumbe kuchibhedhleya toende kohloiwa ndiko kune hakata yega inokone kuringidze zviri mukati mwenyama dzemuntu wotopuwe mutombo wopona.

Zvibhedhlera aindaupi yekuti vantu vanoshishwa vogumapo vanosisa kutodakara veiona kunasirwa kunenge kwakaitwa pabanze votofundawo kuti nenyama Dzawo dzichatonasirwawo kudaro.

Zvibhedhleya zvakabaanaka yaampo nepazvibhedhleya pedupo kubeka nezvipambureki kwakanaka yampo kuitira kuti muntu aone kuti watoguma pantaraunda yaanenge eisvika asarashika nekutambudzika nekutambudzika ngekubvunze bvunze vantu unotovatikabeza zvavanenge veide kuita.

Kuzvibhehleya vanhu vanotoonawo kuti matenda ohamba ngenjirairi kubva pavanenge veirwarira veide kunobekwazve pamweni . Hino mutori nemphatso dzekuti vanosimudzwa vakanya hlambaya kudaro kodetserwe kune mphatso imweni

Pazvibhedhleya panouya movha dzakawanda maningi dzimweni dzinotwara vatenda dzeienda kovahina kuzvibhedhleya zvikuru dzimweni dzinenge dzeitouya nemitombo yekuti vantu vanenge vari muzvibhedhlera vaone kuhinwa mutombo inei kuti varapwe.

Vamweni avachina nehama dzakapona, dzeshe dzakapere kutamika. Hino kana voorwara zviyani, vanotama nevanovaarika. Vakatorwara ngavatorumba vakaxonde chibhedhleya, ndokune vaariki vakuru.

Zvakanaka yaambo kuti pazvibhedhleya zviya paambonyeke masikati nemanheru ngekuti nembavha dzinokonwe kupinda dzeiba mitombo mukati mwezvibhedhleya umwu .Zvinoda kuti nevatenda vange vakangwaririkazve vari muzvibhedhleya .

Usasunge chisununu zviyani wasvike pachibhedhleya chambonywa. Watoona chambonywa, rumba kuende kuchitoro chinotengese mitombo wotoodetserwawo pachitorocho. Vanokutengesera, mangwani wozomuka hako woende kuchibhedhlera koohloiwa.

Vantu veshe vetinoona pazvibhedhleya zviya hai madhokodherapi. Vamweni vanotoshande mumbatso dzinongwaririrwe mitombo, veione mitombo yapinda neyabuda, neinonga yoperazve muchibhedhleya kuti uuye vantu vaone kudetsereka.

Mishana inoda kuramba yeiningirwa, yeihloyiwa ngekuti muntu akarwara ngemushana zviyani unotobaagara pashi. Mushana ndiwo muchini mukuru mukati memwiri wemuntu.

Veifunda zviyani mumazvikora vana vanotonasa kutofundiswa ngezviro zvinobatika, zviro zvinooneka kuitire kuti zvipinde muhloko yake oozosangana nacho zviya paapakurapa vatenda oziya kuti chiro chinechi ndakabaa chibata.

Tikatozwa hedu zvinoto ndwindwindwi mukati mwenyama dzedu ngatirumbe kuzvibhedhleya ndokwetinoodetserwa, ngekuti paripo pekuzotoona munthu watotamika asikachakoni nekufema.

Vantu ngatirumbe kuzvibhehleya kohloiwa teirapwa zvitenda zvatinenge tinazvo vamwemi vanotozoguma vaamapofu peyani veiti tsanga hadzirapiki tsanga inotorapika muntu otoonazve zvaaiita kudhaya.

Tisatya takagare mumaberere emizi dzedu. ngatinxonde zvibhehleya ngekuti achirumi chibhehleya, wagumeyo haureketi zviro zvako majingindi, unotonxonde pana dhokodheya woronza naye, ena azohambi eipapashe zviro zvako.

Vanhu ngatidakarire kohloyiwa nguwa dzeshe ngekuti mukati memwoyo munonga mweirwadza kunyazi nemukati mwemakodozve munonga mweitopanda kutsuna tsuna hino tikahloiwa toyopuwe mapilizi emene anonga eitishanda mwoyoyo yotozopona.

Zvitenda zvemukati mwenyama zvimweni haungatochizii kuti ngechiri. Zvinokone kuzotokukombidzire zvimweni kubanze, woona ungatei chirikubanze ndoochinorwadza, kubeni chinorwadza chinonga chiri mukati. Ngatiende koohloyiwa akhiti, tiziye zvitenda zvedu.

Zvitenda zvemukati menyama kana mungazi Zvinokona kuzvikombidza kubanze ngekutsvauka tsvauka kwemwiri kuita mapundu anopuzuka zveshe izvi zvinoda kuti muntu ahloiwa adetsereke.

Kutozvipedza wazwe kurwadziwa mukati mwemwiri wako usinganyambozwi kurwadziwa enda wondoogara weihloyiwahloyiwa kuitire kuti uziye chinonga cheikurwadzwa kana kuti pane chichade kukurwadzwa ngemberiyo wotoronzerwa kwakutoronzerwa.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kuchibhedhlera ohloiwa ngekuti zvirimukati kati mwenyama apana munozviziya, muchini ndiwo unotoziya wega tungata azvikoni azvikoni zvekuzviona ngatihloiwe.

Zvitenda zvemukati mwenyama azvikoni kuonekwa ngekubanze kuita zvekuningira kudayi asi zvinotoda kushandisa mishini yakanasirwa kuti chibaanase kuonekwa chitenda chakocho woone kupuwa mutombo wemene mene wekuchirapa.

Usa emere kuti chitenda chidzase nzinde mukati mwe ndaramo yako wazwa mukati mwe nyama yako mweiti ndwi rumbe ku chibhedhleya woona dhokodheya uno reketa naye uri wega ngekuti ena aazo hambiwo eipapazha zvaunenge wamu ronzera woto detserwa.

Zvitenda zvemukati kati menyama zvinonesa yambo zvinotide kunyase kuhloyiwa kuite kuti chibatwe chitenda icho ungapedza makore uchiro chisinga torwadzi mukati mwenyama yako hloyiwa uone upone.

Tika ndozwe kuti ndwi mukati me mwoyo mwe mene mu nyambori mukati mwe makodo ngati rumbe ku chibhedhleya ko hloyiwa ndo vega madhokodheya vane madziso anokona kuone chiri mukati me nyama ye muntu.

Zvitenda zvemukati kati mwenyama zvinotode kuti munhu ahloyiwe, kuone kuti ngazi yake inohambe zvakanaka ere kutomubeke pamuchini. Kuti unyambori mwoyo unonga uchipanda ngaabekwe pamuchini, oone kudetsereka ngekuzopiwe mutombo ahloyiwa.

Vantu vanobaashanda mumhatso dzinohloye zviro vakabaafunda yaamho ngekuti ukada kuzviningira zvinouya zviro zvakawanda zvinenge zveibve kuzvibhedhlera zvakawanda wanda asi avatombozvidhibanisi, chitopetuka kanyi kwacho chinotosvika cheironza zita remuntu uya nekutomuronzera zvee chitenda chake ,.

Zvitenda zvinoende koringirirwe mumhatso dzimweni dzakasiyana nedzinorapirwe vatenda. Kitire kuti zvisadhibana nekuti vatenda vanokona kutozo zviputsa ndxondo dzavo dzashata.

Zvitenda azvindoningirwi peshe peshe zvinenga zvatorwa mungazi yemuntu mumatoto kana mumate zvinoendeswe kumhatso dzimweni kwedzinohloiwa wozoronzerwa iwewe kuti unorwara ngechitenda chakati wotopuwe mutombo wo.

Kuhloyiwa kunoku ayi yeshepi muchini inobaenda kuti nama panyama yemuntu imweni inotoona iri mudenga kuningire chiri mungazi nechiri munyama yapedza wotoronzerwa kuti une chitenda chakati wapedza wotopuwe mutombo kuti upone.

Aisisiri nguwapi yekuringidza ngekuzwe zvinenge zveitika mukati mwendani munyambori mukati mwengazi kuti dangani ndanemimba ere dangani andina mimba ende kuchibhehleya kana kuzvitoro zvinotengese mutombo zviyani wotenge zvinohloya ndizvo kuti uone kuti une mimba ere kana kuti auna.

Zvihloyeso zvowanda zvinosiyana-siyana munyamborimwona mumhatso dzinohoiwa magetsi akanyamboti jee vanobekazve neri ndani. Kuitire kuti vanase kuona zvavanonga veihloya zvakona vasaite zvekufungidzira.

Urikuchibhehleya chitotori unokone kutorwe ngazi yako mata inyambori weti zvotorwa kuendesa kuzvibhehleya zvikuru kwavanoende koningire zvitenda zveunonga unazvo mukati mwezviro zvatorwa zviya zviya vozokupetudzira veikuronzere chitenda cheunacho.

Ayisisiri nguva yokuyobarira hayo vanyamukuta usinga zivi nechitenda, usingakoni nekuningire kuti mwana unobarwa wabude zvakanaka here asina chitenda.?Kuchibhedleya ndokwakanaka ngekuti madhokodheya anowona kuti mai akona akagwinya, mwana akagwinya moto budiswa.

Usapedze mukuwo weiende koobariswe mwana ngemuntu unoutsinye, anayamukuta amweni vanotodhokonye nduvhuma yemwana, mwana otofa ngendaa yekuti vanonga vasingazi kuti hwee. Ende kuchibhehleya

Ngatisandozwe nyama dzedu isusu vasharukwa kupanda kwega, nedzevana vedu ngatibata bata mwiri yavo teizwa kuti inopisha zvakanaka ere. Yapishisa totoxonda chibhohlera kuti nevana vadetsereke. Vanodiwa vapone vasatamika nguwa isati yaguma.

Madzimai anokurudzirwe kuti angwarire hwana. Vasaende korashe hwana muzvimbuzu ngekuti ndihwo hu nozoangwarirawo pane remangwana.

Hwana hukakuwara zviya kunyambozi munhu mukuru ngatirumbe kuende kuzvibhehleya kona ikweyo ndiko kwatinokone kudetserwa ngemarenje amweni kana kudetserwa ngenjira dzakasiyanasiyana kuti tione kuhamba zvakanaka.

Aisisiripi nguwa yekuti muntu ungabarire pamuzi, muntu kubarire pamuzi kubariswa ndinyamukuta usingaziyi nechitenda chinenge chabuda nemwana nekuhloya mai acho kuti akagwinya ere, ngatirumbe kuchibhedhleya kodetserwa.

Tisasiye hwana kanyi teiti ahwurwari husinganyamborwari ngahuyende kuchibhedhleya mukuwo hwahwo wakwana wekuenda kuchibhedhleya kuti hohloyiwa hweibairwazve majikiseni ekuti husabatire zvitenda zvinenga zveitenderera nemitutu.

Hwana hwakanaka yambo ngahubarirwe muzvibhehleya nekuti kubariswa ndiana nyamukuta vamweni vanobabaya mbovhoma yo ngenyaya yeutsinye kamwana kototauta kotofa iwewe wotozo tambudzika.

Zvekuhloya ndizvo vatenda zvara zvati chakata muzvibhehleya zvikuru, ngendaa yekuti zviro zvinezvi zvinodetsera yamho kunxondidza panenge pane chitenda muntu obarapwa chemene chaanenge eizwa.

Madhokodheya aiite ekuyayeya pandani yemuntu unemimba asi mazuwaano votobeka michini pandani iya votozwa kuti muntu unou urikufema zvakanaka ere kana kuti mwana arimukati uchakapona ere.

Nguwa imweni muchibhedhlera zviyani magetsi anonga akabaabaka asi panonga peida zvibani zvimweni zvinonga zvakanyaso kujeka kuti jee kuti dhokodheya anyatse kuona zvinonga zveida kuoneka munyama yemuntu.

Kudhaya anhu aibaite matsatsanwa mukati mwemukanwa mawo kuita ngatei mukanwa mwehochi , hino mazuwano kwaane zvisimbi zvoshandiswa zvinomakaya mazino zvinoita kuti aeme zvakanaka ngenjira yawo yomene.

Michini yaamuzvibhedhleya yanaka yaambo imweni yakona inonga yakabatanidzwa nemakombiyuta kuitira kuti weihloyiwao po unenge weitoonao zviri mukati mwenyama dzako ungazokorera hako kuzvipashangura asi ukabvunza dhokodheya unokuronzera.

Kuyaiye kuti muntu uri kufema ere kwainesa kudhaya ngekuti vantu vaiende pampumba yemuntu kwakuyaiya varipo kana pandani yemuntu kude kuzwa kuti mwana uri mukati uchikufema ere hino mazuwa ano kwaane michini yekutozwa ndiyona.

Chitenda chega chega chine zvihloyeso zvakhona zvakasiyana nezvimweni zvingadayi zveishandiswa pakuhloya chitenda chimweni ende pazvinobekwa pakhona panosiyana siyana kuitire kuti zvingwaririke.

Nguwa imweni muntu orwarisa aachakoni kurwa nezvinonga zveidiwa mumwiri kuronza kuti zvinenge zvisingachatoiti. Hino kwane zvipombi zvinoshandiswa ngemadhokodheya kubeke zvikafu mukati menyama yemuntu asingatsengi mukanwa mwake.

Zvinohloyesa vantu zvakawanda zvimweni zvakhona zvinenge zveizogarwa pashi kuitira kuti vaya vanozouya veibesterwa vatoona kuti uyu ari kudetserwa nechakati nemitombo yachona inenge yeitopimwazve kutochaya zvibalo zvakhona.

Tikanike marenje zviya, aisiri nguva yekutopedza wakagara pamuzi weiti dai zvichazothobeka zvega, rumbe kuchibhedhleya unosvikeyo wotopuwa murenje umweni wekufana weishandisa wona wanika uya weithobwa.

Muntu unonga arwarisa zviyani asingachakoni nekuhamba kudhaya vaita yekuteka teka vakawanda veiendeza vantu kohloiwa hino mazuva ano votogadzira yezvakada kuita chimovha zvinotosundwa nemovha imwe zveienda nemutenda wake kwanoda kutorwa pedzazve.

Zvimweni ngezvekuvheneka ndizvona zvakaita inga zvibani zvimweni ngezvekubaya ndizvona. Zvimweni ngezvekupfinya ndizvona zviro zvinonga zvapinde mukati mwenyama dzevantu. Zveshe izvi zvinonga zveidetsera madhokodheya mukuhloya.

Magwada aasi ekundopfekapi peshe peshe magwada amweni anotoutaye tsoka dzemuntu asi muntu akakuwara zviya anengwada raanosise kupfeka kuitire kuti arapike ndirona kakuyu akanika.

Nguva yendani tarwarisa tinonga tisingachakoni nekumedza nechikafu. Madhogodheya anotsokotere zvimapombi mukati mwenyama dzedu zvinounze zvikafu zvinounzazve nemvura yokuti upone.

Tisapedze mukuwo teiende kuna tungata kusina nemuchini waanobeke panyama pako kuti aningire zviri mukati zvihakata zvega azvishandi zvinode michini inoningire zviri mungazi nezviri munyama wotobhiirwe mutombo apa unenge weitoarikwazve urimwo muchipataramwo.

Muzvipatara mwaara mwadzare muchini yekuningira ndiyona zviro zvinonga zveitambudza mukati mwevantu. Muchini wega-wega unenge une chaunotoningira, aukoni kuningira zveeshe zvirimukati mwenyama yemuntu.

Chakabaakorera hacho muyungu kumutse muntu wakafa kwega peyani. Ngekuti michini yeeshe inoningire chiro cheshe-cheshe chiri mukati mwenyama yemuntu wakaikona kuinasira. Kuinasira ngemazvo yeiende kooixonda pane chitenda. Vapedza votonasirazve ngemitombo yakona.

Zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvinodakadza yaambo azvichadi vanthu vakawanda kutekateka michini votobeka ngezvimavhiri kuita kunge zvimovha kutwarisa zviro zvavo padera pemichini.

Muchini wega wega uri muzvibhedhlera zviya aundoninguri chitenda chimwecho kana kuningira zvitenda zveshe zveshe umwe naumwe unenge une paunenge weinxonda kwemene kohloya muntu wotodetsereka ndiona.

Majekiseni ndiwo akazara muzvibhedhlera ngokuti anodetsera yaambo kakurutu payane tisingachakoni kumedza mitombo. Madhokoteya anotambe kupakira mitombo mujekiseni apedzapo oipakire futi mungazi mevantu otopona.

Aisisiri nguva yehakatapi makore atinawo anaya hakata dzataa muchibhedhlera ndomune michini inohloye muntu yoroyoone chitenda yapedza kuone chitenda wotonasirirwazve nemitombo yekuti umwe udetsereke haikona zvekumbofungira.

Vanohloya vanotoziya nekuti ichi chinoshanda chakati ,ichi chinoshande chakati kuitira kuti vasazvidibanise dibanise pamweni. Ukazvidibanisa zve hachibudi chitenda chaunonga udakuhloya izvo zvinodabakufundira zvemichini yemuchibhedleya.

Zvemu zvibhehleya zvakatokonza yampo michini imweni inobekwe pamagetsi yeiyi hloya mukati mwemuntu izvi nguwa imweni zvinotokone kutothisa peya unofunge kuti uchatsva izvo autotsvi vanonga veitsvake chitenda.

Pamamizi pedu pakakoshawo yaamho kuti tingewo tine zviro zvinoningira kupisha nekutonhora kwemwiri kuitire kuti mwana akapisha usiku zviya totoziye kuti mwana uno unorwara kwaakutorumba takanxlonde chibhehleya kuti odetserwa.

Mazuva ano mwiri dzemadzimai dzinosise kubaaita maruva , adzifaniri kuhambe nyama dzakona dzeinjeenjeka kudai kwane zvibhodhi zvekumama mazamo nendani dzisaita kungatei dzakaita masaka dzinoda kusungwawo.

Micheni ino shandiswa kurape vantu mu zvibhedhleya yaka siyana siyana imweni yacho ngeyeku ndxeya kuitire panozo tungwa anhu mu zvibhedhleya zviya vaone kuzo detsereka ndiyona inoto ngwarirwe paka siyana siyana kuti isa torazve zvitenda kubve mu mututu.

Aizvimichini zvidodori zvega zvakadzare muchibhedhleya kutori nemuchini mikuru yekuti muntu unotokone kubekwe mukati mwakona eionekwe pamakombiyuta zvinenge zveimutambudza odetserwa.

Zvinohloyesa zvakawanda yaemho, asi cheshe cheshe chinohloya, achihloyi chitenda chimwe chega, zvimweniwo zvinokona kunge zveitohloyawo chitenda chimwe, saka zvakabanaka yaemho kuenda kuchibhedhlera ngekuti utamiwo chinokudetsera kuhloya wotoronzerwa chitenda chako wopona.

Micheni inoshandiswa mukati wezvibhedhleya yakanaka yaambo ngekuti inoita kuti mushando ureruke usaremera madhokodheya ngekufungidzira kuti Dani muntu uno unorwara ngechakati asi zvona zvinonasirwa zvinoita kuti zvixonde kwemene.

Madhokodheya oshandise midziyo yakawanda wanda inokhombe zvinonga zveipande muntu mukati mwengazi yake. Izvi zvinodetsera yaamho ngekuti chinoxonde pemene.

Zvakabanaka kuende kuchibhedhleya kune michini inohloya, weitohloyiwa zviya nguwa imweni unenge weitozvionawo pakombiyuta zvinonga zviri mukati mwengazi yako, wotobhiirwazve ndidhokodheya kuti chitenda chakati chinodazve mitombo yakati wotopuwa wodetserwa.

Chaka korere mu yungu chega pashi penyika ineyi kumuse muntu watamika asi pa muchini vambo gadzire waka wanda ino ite kuti ibai ndxonde pona pane chitenda ya ndxonde po muntu eyi hloyiwa zviyani woto puwe mutombo uno enderana ne chitenda chabatwa.

Muzvibhedhlera mwane muchini yakawanda inodetsera kuhloya zvitenda chitenda chega chega chinonge chitori nemichina wachona kuti paoneke pemene mene panenge pechirwadza mukati menyama yemuntu.

Mitombo yaibatwarwa ngevantu vakawanda kuteka teka. Hino mazuva ano vayungu vakatonasira nepekubeke mitombo yavo ngekekubeke zviro zvavo zvavanoshandisa weyihloya cheitosundwa nemavhiri kuitira kuti vantu vasawanda muzvibhedhleya.

Kudhaya rakakura vantu vaine matsatsanwa hino matsatsanwa achadankuonekwa peshe peshe Mazuva ano kwaizoshekedzwa votobekabsimbi dzinogwimba mukati kuti vaounde kwakanaka.

Mitombo yechiyungu yakambaanaka yamho ngekuti inonyora neuremu hwemutombo nezvinode kumwiwa zvakona kuti unomwe mapilizi manganai. Kuti uri wekuite zvimvura-mvura wotopimazve ngechibhodhleya chakona woone kuti pane chimbonyo chadini, ndicho chimbonyo chinokona kunge cheitoshandiswa pakupima kwakona.

Mitombo yeshe aiyekumwapi, kune imweni inombaiwe pazvironda kuti zviome, imweni kuti nyama dzakazvimba zviya unoimbaya zvee padera pakhonapo kuti zvipumburuke uone kugwinya.

Yakanaka yaambo mishonga yechiyungu ngendaa yekuti inonyorwa neuremu hwakona yooro yooputirwaze kuitire kuti isadhibane nemwando, ingazotondoneka nekutsva ngezuwa ingazokorere kushande zvakanaka.

Aima philizipi anonga andori muzvibhehleya zviyani, kunokona kunge kutori nema bhandiji ano pomberwe pazvironda kuitira kuti zvisaite matsvina, zvikaite matsvina mukumbo unokone kuzo togurwa.

Yeee itsaraude kungene muchitoro chinonga cheitengeswe mithombo zviyani. Mitombo yechiyungu yakahluzwa Unokhete unonga weienderana nezviri mumbudu mwako kuti uone kudetsereka.

Mitombo yechiyungu, inodetsera yaampho, ngekuti inonyorwa nekuti unoite mamwirei. Inonyorwazve nekuti mutombowo inomwiwa mukuwoyi. Ukashaishazve kuumwa zvinonga zvakatonyorwepo kuti unozorwara ngechakati. Hino ngatiibate zvakanaka tisazorwara.

Aiyi mitombo yeshe yechirungu piyani inoitwa yekusvada imweni yakaita zvimvura mvura kuitira Vaya vanenge vane maronda muhuro vanenge vasinga Koni kumedza votomedzawo.

Mukuhlane wonesa mazuwaano kudhaya waibasiiwa wakadaro wotozopera hino wemazuwa ano unenge waane midhibaniswa yezvitenda zvakawanda hino wotogadzirirwa nemitombo yakona zvibono zvemibhohleya yakona ndoo zvinoshandiswa kupima ndizvona ukatarikidza unorwara zve ndiwo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakabanaka yaambo ngekuti mitombo ineyii inenge yakahluzwa. Chibhehlera chikabonywa zviya, muntu otorumbe kuchitoro kootenge mutombo unowu eidetsereka kuitira mangwani paanozomuka eienda kuchibhedhleya hake.

Kune mitombo imweni yakasiyana siyana. Imweni haitotendedzwi kuti vantu vanorwara ngechokera vaimwe ngekuti inenge ine chokera yakawanda. Imweni yakanakazve nekuti inenge isitorina chokera. Vantu vanenga veirwara ngechokera vayani vanokono kutoimwawo.

Mishonga yechirungu yakabanaka yambo ngekuti inodetsera peshe peshe panenge pane muntu kuti aonekwe eizopona ukamwa zvakanaka chitenda chinotopora auchazopindwi zvendicho.

Mapilizi akanaka yaamho ngekuti anotonxonda chitenda cho cheunonga weizwa, ukamwa ngemwazvo chitenda chinokone kupora asi ukasamwa ngemwazvo ndipona paunoona weiramba weitutsirwe mitombo mhera nariini, mhera nariini wadzake muguwa.

Mishonga yechiyungu yakanaka yaampho. Amweni akaite ungatei mafuta ekudzora. Unombaye padera peganda rako. Amweni anombaiwe pazvironda. Amweni anombaiwa kana musoro mwana aite zvikwerekwede, zvinotopora zvotopfaa.

Mitombo yechi yungu inodakadza yambo kuishandisa ngekuti pachi bhohleya chakona unenge wakato nyorerwa mamwire aunoite mutombo unowu nekuti ucha pedza mazuva manganai weimwa mutombo unowu auzotambudziki kana wa yiyarwa zvaunenge wa ronzerwa.

Kune mitombo yekumbaye pazvironda, kana paya panonga pakakukumuka, ukambaye mitomboyo iyoyo zvinoyite kuti papumburuke, ngatishandise mitombo iyi ngekuti zvinopora pona apapo.

Ngazi dzevantu dzinogono kusiyana siyana. Dzimweni dzinokone kutame zvinenga zveidiwa mwukati mwengaziyo. Hino zvinokone kutomwiwa pheyani, kuburikidza ngemitombo imweni yaayo, wotomwa wotopona.

Kudhaya ndombi dzaimanike madzoto pakati pemarenje dzaende kumwedzi zviya, hino mazuwa ano kwoto nasirwawo zviro zvaka peuka zvinoite kuti muntu aende kumwedzi uno hamba zvakanaka.

Kutodzirapa uri pamuzi zviyani ngemitombo yechiyungu kwakabanaka. Ngekuti inoronze chemene-mene chibhodhleya chachona zveinorapa. Inoronzazve kuti unozomwe mutombo uno kwapera nguva yakadini nemaphirizi anonga arimwo unonga veitoaziya hauzotsinziki.

Ayivantupi vega vanonasirirwe mitombo ino yekuhluza yechiyungu. Nembukawo dzinogadzirirwa. Mbuka dzakaite sehochi, mbudzi kunyazi nemwombe pamuzi zviya, dzinopuwawo mitombo.

Mitombo iyi yakanaka yambo yechiyungu ngekuti vanobai nyora kuti unomwa mukovo wakati ne wakati weimwa zve mapilizi manganai manganai kuti upone wazvi riyarwa zviyani zvaunenge wa bhiyirwa woto ningira pona pachibhokisi chakona.

Anthu emazuwaano aachadi maara ara pamarenje awo inyambori mioko kunyazi zve nemuhope vakatonasira mafuta anoita kuti maara ara ekusvipa ayani eshe apere zvototodzana neganda rimweni.

Hai mwiri wegapi unorwadza kana kuti unodo kuramba wakaningirwa-ningirwa, nebvudzi rinotobekwavo mitombo inoite kuti rikure rakagwemba, rakagwinyazve zvakanaka.

Mitombo yemabesha negotsorwa inokona kunxeiwa munwemo muchitumbu kuitire kuti zvotorapwa zviya zvotobatwa nguwa imweyo.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaamho, ngekuti kudhaya waitouputirirwe pazviphepa pheyani. Hino mazuwa ano potoite zvikwande zvinonga zvakanamirwa, kuitira kuti isatondonoka, kunyazwi kurohwa ngezuva hayitsvi.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaambo, ngekuti imweni inotobekwe muzvibhodhleya nechemupimisa chakona weimwa zviya zvinodetsera. Vanoitazve nezvimwe zvekumvonye miro kuti dzisaparizire zvitenda kune vanthani , miro nemiromo.

Kudhaya mishongayo inyamvori yevhiyungu yaitondoneka iri mumbudu wabve kuvhibhedhleya zviya hino mazuwa ano ukanyambonaiwa uri munhlubo awutondoneki ngendaa yekuti wakanase kunamirwa zvakanaka kuitira kuti pasapinda nemwando hawo kana zuwa.

Chinonakirawo mutombo yechiyungu ngechekuti inobanyora zveshe zvayakanakira mitomboyo nezvayakashatirazve iwewe wega muntu ndiwe unozothabanga kuti hino ndoumwa ere mutombo unowu ndikazoukorera andizorwari ere ndototamika.

Muntu eishatirwa zviyani ngemaruwa anopfupfutira chinyambori miti, chinyambori chekurya chemene unotoenda kohloyiwa apedza otopuwazve mitombo kuti azokwanisa kuhamba panenge pane miti inopfupfutira.

Chakanakirawo mitombo yechiyungu ngechekuti nezvimbonyo zvakhona ndizvona zvinotoshandiswa kupimisa ndizvona mutombo unosokumwiwa ngemuntu ukadarikidza unonga wotozorwara ngezvitenda zvimweni ngatidakarire mitombo yechiyungu ineyi.

Mitombo ye chiyungu yaka siyana siyana imweni ino mwiwa imweni inobaiwa imweni yakaita zvi mvura mvura kuitire vayani vasingacha koni kumedza yeshe yei detsera ngekuti yaka hluzwa ayi nyenyesi.

Ngatidakarire mitombo yechiyungu nendaa yekuti yakahluzwa kwemene nevantu vakabazvifunda vanoziya kuti vakadhubanisa ichi neichi chinoponesa muntu ukadhinisa ichi neichi chinokona kuuraya muntu votochirekera nekuti vangapedza kuuraya vantu.

Gotsorwa raitosiiwa rakadaro peya kudhaya ngekuti vantu vaiti rinozondopera rega ayichitendapi chingatoite kuti muntu atamike. Hindo mazuwa ano vantu vototore mitombo yakahluzwa yekurapa negotsorwa.

Muntu watambudzika maningi ngekurwadziwa ngenyama, kune mitombo imweni iriyo yekuite zvekubaya. Mitombo ineyi inoite yekudzasire panonga peirwadza payani kuti pasasanyanyise kurwadza.

Mitombo yechiyungu yakabanaka yaamho. Kune imweni inotomwiwa kuti muntu asabate ntumbu, kuitire kuti asazobare hwana hunonga hwakaite matsatsanwa ungateizve ngehwehochi.

Mushonga wechiyungu waravadzara peshe peshe, vanoise nemagade gade pazvipaketi zvakona kuti vantu vaidakarire, imweni votoisa nemunhuwi inonaka kuitire kuti vana vadakarire kumwa vasatye kuzhazha kwayo.

Ngati dakarire mitombo ye chiyungu ngekuti mitombo ye chiyungu inonga yaka hluzwa nge vantu vakafunda vanoziye kudhibanisa dhibanise mashakani ne midzi kuitire kuti zvirape chitende ende vanenge veito ziye chitenda chemene chino rapwa nge mitomboyo.

Unoita kukete waunenge aeida mutombo wakona unokudetsera , unokona kunyorerwa yakawandisa asi ukatorumba kuzvitoro zvinotengesa mitombo iyi unotoona unoenderana nembudu yako

Vamweni vantu vanokono kuite mapundu miti yopfumvutira zviyani, vamweni vanoite gotsorwa risingaperi. Hino kwaa nemitombo yekutorape zvitendazvo zvisati zvatoitika, kuitire kuti yopfumvutira usasatorwara.

Maphilizi anonasirwa akanaka yaampho, ngekuti anonga akatonyorwa neuremu hwavo, nekuti anomwiwa mukuwo uri, ee unozomarekerazve zvadini. Ukasamwe zvakanaka, unozorwara ngechakati, ngechakati.

Mitombo yechiyungu yakabanaka yaamho ngekuti inodetsera mukati mwenyama dzedu dzinedzi. Vantu veshe ngatitorumbe kuzvibhedhlera tohloyiwa, tapedza topiwa mutombo wemene unotxonde chitenda chako, wakahluzwa.

Mitombo yeshepi yechiyungu inoite zvekumedzwa imweni yakona yakaite mvura mvura kuitire kuti vaya vanonga vane maronda pahuro vakonewo kuimedza isinganesi.

Mitombo yechiyungu yakabaanaka yaambho ngekuti inobaarape chemene mene cheunonga waronza unorapazve zvakabaka charapwacho chotopera chotonyangarika mukati mwengazi nenyama yemunthu.

Mabesha aimbanesa antu kudhaya peshe peshe eipururuzika nemiro hino mazuwano pane zvotofafazeiwa peyani mukati mwemwiri kuti mabesha anaya anyunguruke asadzipe mwana anyambori muntu mukuru.

Madziso anokonekunge eirwadza hino kune mitombo isiri yekumwapi indani yakona imweni ngeyekutobeke mukati mwemboni mwediso mwakona iyi inodetsere kuti inobaende pemene panenge peipanda.

Vemapilizi echiyungu nemitombo yechiyungu vobaite zvemene zvokuti auchatambudziki ngekutsvake chipunu chekubeke mutombo unoo weipima chipunu ndicho chimbonyo chakona wotopima ndichona zvinonga zveidiwa kwakutomwa kwakutopora.

Madhokodheya kuti mwiri we muntu warwadza zviyani asingacha koni kurya eyi medza kana kuti mvura yapera zve zviyani vao kone kuyi petutsa mvura mukati mwe nyama ye muntu vei shandise zvi pombi zvino ise mvura ineyi inonga ine chikafu muntu oto pona.

Ayi! mitombo yeshe inote zvekusvadwa kana kuite yekumwa imweni yakona mitombo inoite yekumbaiwa panyambori pachironda zviya pakuwara unoto mbaya chotopora chirondacho.

Mhatso dzitoriyo nevantu vakatofunda zvekuhloye vantu vane ndxondo dzakashata. Ngatisambonyere hama dzedu mumamhatso vakhiti ngavauye vadetserwewo kuti varapwe vapuwe maphirizi ekumwa zuwa ngezuwa kana kuti zvinotopera vadetserwa.

Mwana vakakosha, mwana haarashwi, mwana unosise kubatikirwa yaambo kuti akure anendxondo dzake dzinothabange zvakanaka. Haadi kuzomudzidzisa ndxondo dzake dzisingacha tobeki.

Mwana weshe nedzimai reshe mukati mwendaramo vanosisa kuringirwa peshe pavanenge vari. Vanosisa kupuwa zviro zvinovadetsera kuti vaonekwe veipona kunyazvi zvekubata ngenyara, kunyazvi zvekushandisa kuitira kuti mphuri dzawo dzipone.

Hwana hudodori hwakabakosha pakati penyika inoiyi. Ngendaa yekuti unotoreketwavo ngezvazvo kugara ngemihlongano veidhibana ngunguteya nengunguteya dzinobva kumativi mana enyika. Kureketa nezvehwana hudodori kuti husatamika huchakatsonga.

Usina unokuhloya zvako zvitenda zvako kanyi nekukuarika zviya rumbe kuchibhedhleya ndokune vaariki vakagwinya vanotoarika kubva kuhwana hudodori kusvika nekuasharuka wotozobudiswa wapora.

Akuna munhu usingangodi vana mukati mendaramo yake vana vanotoronzwa nezvavo peshe pavanonga vari kuti varye zvikafu zvakanaka vaendewo kuzvikora zvedu kofunda kuti vaitewo ndaramo dzakanaka.

Hwana hwunode kudetserwa yampho hweionekwe kuti hwuri kurema ere hwuri kugwinya ere mukati mwendaramo yahwo. Kamweni kanenge kakapunda kubeni kanenge kasina neuremu hwakanahwo keitorwara.

Mwana asisi kutamika achakatsonga yaambo, mukuvo vake usati vaguma. Vantu venyika dzeshe vanoungana veireketa ngezvevana ngendaa yekuti vakabakosha yaambo.

Mwana weshe unosise kuyende kuchikora kofunda. Nevabereki vakhona, tinosise kuti wana wudodori totowuperekedza kowubeke munyara dzematicha, ngekuti munyika inoyi yashata. Kwadzare magandanga

Hwana ngahu ngwaririke peshe pehunonga huri. Husingachakoni kumedze mutombo zviyani mapilizi ngaupuwe mitombo yakaite mvura mvura kuti husanetseka ngekumedza hupone.

Kubusa ndokunodiwa pashi munyika ineyi hwana hudodori hunobaada kuzvionga huri mumazvikora ukatounze zvikafu hunodakara yaambo nekuti ahuzonyeri kanyi nguwa yoode kusvika yekuda kubuda zviya hunobaadakara.

Kune mabhuku akatobharwa anonga eironza ngezvitenda zvevana vadodori kukombe kuti vana vakakoshe yambo mukati mwendaramo dzedu ngavabatwe zvakanaka vasafa nguwa isati yaguma.

Mwana weshe wakakosha pashi penyika ineyi unotoronziwa ngezvake panodhibane vanthu vanobve kunyika dzakasiyana siyana kuronza ngezvemwana kuitira kuti apone asatamika nguwa yake isati yaguma.

Vana vakanaka yaemho, uvana unode kudakarira, ngaureketwe ngezvawo kuitire kuti uone kuponawo upenyu wakajeka usatamika mukuwo usati waguma.

Mazuva anawa kudetsereka akusisina kuti wadetserwa nekamwana kadodori kana kuti musharukwa hwana hudodori hotofunda hweienda mberi hwotodada nemishando yahwo hwaunenge hweishanda kudetsera asharukwa nesu asharukwa totodakara kudetserwa ndizvona.

Zvinodadisa kuona mwana wako einekaira arimukati mwechi bhedhlera, eidhokonya antu ngema jekiseni, ngekuti unenge akafunda. Ngati dzidzise vana vedu vafundewo.

Kufunda kwakabaanaka yaambo ngekuti uri muchibhedhleya zviya unokone kutorapwa nhehuana hudodori keitonasa kukuhloya keikuningira zveshezveshe izvi zvinodadisa yaambo ngatidzidzise vana vedu vazoitawo mishando yakanaka.

Madhogodheya anokone kudhibane pamutenda umwe veidzidzisana ngezvechitenda chinenga chiripo kuitire kuti muntu weshe aoneke eichiziya. Pamweni pakona votoronzerana kuti toite maitironyi kuti muntu unowu upone.

Mwana wako akafundawo zviyani zvinobadadisa yaamho kumuona einekaira ari mukati mwechibhedhlera eidetsere varwere vanonga varimwo iye eitozoonawo upenyu hwakanaka ngekuti unongawo eitoshanda.

Muntu weshe akabara mwana pashi pezuwa raMwari ngaendese mwana wake kuchikora kuitira kuti musi mundani unozokonawo muchikora otoshandawo muzvibhehleya vevamweni vanozomuona vandani vanenge vakasara kanyiyo vanozo muemurawo.

Vana vakafunda zviyani vanombaita mishando yakanaka yaambo ngatidzidzise vana vedu peshe pevanenge vari pamweni vanenge veitohloya vanthu pamweni vanonga veitorapa vanthuvo kuti vapone kuti vazoonao ndaramo yakanaka.

Munthu unopona peya ngekutengesa mitombo yechiyungu mukati mwezvitora zvakona zvinenga zveitengesa mitombo inei unonga eibhare pashi kuona kuti mune mitombo minganai mune mitombozve minganai yabuda inoda kuti iunzwezve minganai izvi zveshe zvinoda munthu wakafunda.

Vana vobafunda yaambo mukati mwezvikora. Hino vanotogadzirirwa nezvimweni zvokuti pavanonga veifunda zviya vanoona. Kufunda ngekuona kwakapinde kunaka ngekuti unotozvibeke mukati mwendxondo dzako hauzozviyiyarwizve.

Ngati dakarire ku dzidzise vana vedu navo vana ngava dakarirewo ku purutana adzidzisi eyi dzidzisa mukati mwe zvikora kuti vazoitawo mishando yakanaka mukati me ndaramo dzavo.

Ngatidzidzshe vana vedu peshe pevanenge vari kuti vayaiye vadzidzisi veifundisa muchikora zviya azoitawo mishando yakanaka yekuhloye vantu muzvibhedhlera veitovadetsera kuti vapone vantu vanava.

Zvipo zvinosiyana-siyana, zvimweni zvipo zvinotoenderana nemagwasha emuntu. Hino unonga aite gwasha rekupona ngemitombo yechivantu yenzinde ngaatoramba eiende mberi kuti ndaka dzevana vedu dzisazorashika.

Zvinodadisa yaamho kuti mwana akafunda oendawo koodetsera vantu mukati mwezvibhendleya. Vana ngavadakarire mishando yemizvibhendleya iyi ngekuti ndiko kune mishando mikuru inodetsera nyika. Tikatama madhokodheya nenyika inofa.

Zvinobadadisa yaambo kuti ukafundise mwana wako okonawo muchikora onekwawo eizoitawo mishando yekudetsera vantu vamweni vanonga vakakorera vaya vanong veitozomuyemurawo naye eitozobetserawo vantani vake.

Tiri mumakanyi mwedu vantu vanonyenya vatenda. Ukaona hako zvakadaro zviyani pamuzi pako rumba wakaxonda chibhedhlera, akuna dhokodheya unonyenye mutenda ngekuti ndopaanopona ndipo.

Zvinobaadadisa yaamho kuzwa kuti mwana wanhingi ndidhokodheya pachibhedhlera chakati. Zvinoitawo kuti nevenharaunda vamuremeredze navawo vadewo kufundisa vana vavo navo vana vafundewo vagumewoyo.

Ukachaatwi mazuva ano vantu veironga kuti voite muponerei vatoaka nezvitoro zvekutengese mitombo kunota ngekurwara kwevantu. Akawo kako kachitoro upone

Nguwa imweni ngazi yedu nenyama dzedu, dzinotame zviro zvinonga zveidiwemwo kuti muntu ararame. Vayungu vatogadzira nemitombo yemaphilizi, inoite kupotedze zvirozvo, mukati mwenyama nengazi.

Itawo akhiti zvinoitawo vantu kuitire kuti unone kamare kaunobekawo mumbudu mwako, zvibhedhlera zvambonywa zviya vantu vanogidha veiuya kuchitoro chako kutengawo zvimitombo zvekuti vapone.

Zvitoro zvaayo mazuwa ano zvinotengese mitombo kuti waautama mutombo kuchibhehleya wotorumbe kuzvitoro zvino izvi zvinayo mitombo yakawanda yaamhoo yekuti unodetsereka ndiyona zvinonga zvakatovhura nyangwe usiku hweshe kudetsere vantu vanotsinzika pakati peusiku.

Pazvi bhehleya pane mbatso dzinonga dzei gara mitombo kuti mitombo ineyi pasina pazvi bhehleya zviyani vandu vanotozo rumbe kuzvi toro zvinotengese mitombo kuti vaone kupona pazvi tenda zvavanonga va bharirwa pashi.

Usadzungudza soro ngekushishwa chibhedhleya chakonywa xonde kuchitoro chinotengeswa mutombo kuti udetsereke weimere kohloyiwa hako mangwani chibhedhleya chabeurwa.

Usasunge chisununu zviyani ukaone chibhedhleya chambonya, mukuwo wacho wakwana. Rumbe kuchitoro chinotengese mitombo yechiyungu, wotootenge mutombo wodetsereka. Mangwani weizorumbe koohloyiwa.

Kunotha mazuwano akuchanesi ngendaya yekuti unokona kutoakawo kachitoro kako wototengese mitombo inonga yeizouya kotenga ngevantu vanobve kuzvibhedhleya vatame mitombo ikweyo chero vatsinzikana usiku zviya vanotorumba vototengawo iwewe wotoponawo.

Kunota akuchanesi mazuwano kutobaende koakawo chitoro chako wotengesawo mutombo kakuyu ukatenge mutombo inenge yatamika kuchibhehleya unobaite mare maningi.

Mitombo yoonekwawo peshe peshe mazuva ano ye chiyungu zvinezvi kuitire kuti vantu veshe vadetsereke zvitoro zvotengese mitombo ineyi asi azvi dhibanisi ne zvimweni zviro zve muzvitoro.

Ungachabatambudzikawo ere mazuwano kuti zvibhehleya zvatombonywa iwewe wozorwara chibhehleya chiya chatovharwa rumba kuchitoro chinotengese mitombo wodetsereka usikuho weizoenda kuchibhedhleya kohloyiwa mangwani.

Aisisiri nguvapi yekuti muntu ungatame mari mukati mwembudu yake weidawo mare zviyani akawo kachitoro kako kaunobeka mitombo yaunozotengesera vantu vanouyeyo vatsinzika zvibhedhlera zvambonywa .

Pachibhedhleya pane mphatso dzinongwarire mutombo. Wanyorerwe mitombo ngemadhokodheya zviyani wotoende kopuwe mitomboyo kana kootenga. Kusina wotorumba kootenga kuzvitoro, zvaayo mazuwaano, zvotengesawo mitombo ineyi. Zvinoitire kuti kuchibhedhleya kusina zvona zvotengesa. Kana vatsinzika zvibhedhleya zvambonywa vototenga.

Zvibhedhleya zvine panotengeswawo mitombo kana kopiwa mutombo waubharirwa ngemadhokdheya asi kana kusina mitombo ineyi ngatirumbe kwainotengeswa kuzvitoro tototenga ndiyona yakandotodzanazve neyekuchibhedhleyayo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvabaati chakati peshe peshe. Mitombo yechiyungu. Usasarira sure segotsi, endawo mberi semiro kuaka wo kachitoro kako wotoonawo zvimare zveunozobeka mumbodo.

Mbatso dzinongwarirwa mitombo dzakawanda dzimweni dzinonekwa pazvibhedhlera asi dzimweni dzinotooneke kuzvitoro ndokunoto tengeswa mitombo yakagwinya muzvibhedhlera mazuwa anaya pamuchina mutombo.

Mitombo inotengeswe muzvitoro yakanaka yaambo yechiyungu iyi. Inobetsere kuti muntu aone kurapika asashishwa aone chibhedhleya chambonywa. Ngekuti mitombo inonga iriyo kuchitoro otenga obetsereka.

Mitombo yechiyungu yakanaka yaampho, ngekuti inonga yakabaanase kuvharirwa, yobekwe muzviphakiti zvekuti aitondoneki, aitsvi ngezuwa. Yopedza yototengeswe muzvitoro kana kupuwa muchibhedhlera.

Kuzvibhedhlera kwakanaka yambo inodetserwa nemadhokodheya anonga ariyo kurape mwana wako wapedza wotoenda zve kunotenge mutombo mukati mezvibhedhlera mwo kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo unobuda muchibhehleya wagwinya.

Vantu vanode mitombo yechiyungu nekurapwa ndiyona ngekuti ndiyo yavanoti yakagwinya yamho nekutizve yakaongororwa kwakubaahluzwa kuonekwi kuti mutombo uyu unorape chitenda chakati ende chitenda chakona cho watorapa unokone kupedza ukamwa nemazvo.

Veutano ngavatogwinye mushana kutenderera peshe-peshe veironzere vantu ngezvezvitenda. Veihloyazve vantu zvitenda kuitira kuti vantu vamweni vasikadi kuende kuzvibhedhleya zviya vadetserekevo.

Vantu vanweni avadi kuende kuzvibhedhlera ngekuti vanonga veidhana kuzi votorwara, hino veutano vakahamba veipapazha ngezvezvitenda nekuhloya vantu zviya vantu vaya vanokona kuendepo kunge mutambe votohloiwa voto detsereka.

Amweni madhodha nemadzimai anodhana yampho kuenda kuzvibhedhleya kohloyiwa kana kozwa ngezvematenda zvinonga zviriyo vanotoda kuti vebazi reutano vatenderere veireketa panoreketwa paya zvinoita ngatei mutambe votoendawo votozwawo mashoko eutano

Zvingachabudawo here kuti muntu ahloiwi mazuva ano vehutano vanohamba veihloya vantu peshe peshe kuitira Vaya vanodhana kuenda kuzvibhedhlera votoendayopo votobvayo voziva pavakaema pemene.

Aisisiri nguwapi yekubatwa nezvitenda zvepamandi mazuva ano kwane zvakawanda wanda zvekushandisa zvinoitawo kuti muntu asabatwa nezvitenda zvinenzvi ngekuti zvinozoto konzeresa zvimweni zvitenda zvisingazoperi zvakaita seshura matongo ukasashandisa zvinoshandiswazvo.

Hwana hunoda kukoshesa peshe-peshe veutano vanotenderera nyika ino yeshe. Pamazvitoro mumazvikora veireketa ngezvehwana, veireketa ngezvezvitenda. Hino petinoende korapwa paya ngatitware hwana hweienda koningirwawo zvitenda zvinezvi.

Veutano vanotumidzire vantu vavo muntaraunda dzedu dzakasiyana-siyana, kuti vahambe veireketa ngezvezvitenda zvinonga zveide kuuya, nezvitenda zvinenga zvitorimwo muntaraunda ,kuti vantu vaone uzobatwa ndizvona vootoziye kudziirira ,nekuti vasatozobatwa zve ndizvona .

Ngatisadhane kuende panenge pane mbungano yevandu, panonga peitoreketwa ngezvezvitenda nevandu veitohloyiwa, ukarumba apo unotohloiwawo vobetsereka auchazo rwari rwari.

Kune zvitenda zvimweni zvinotode kuti veutano vahambe veipapazha ngezvavo. Vamweni tinokona kubatwa ndizvona tisingatozii. Hino zvikareketiva zviya zvinobetsere kuti zviro zvakoma zvoitike mukati mwenyama dzemuntu votorumbe kuchibhedhleya.

Zvirwere ngazvitopapazhwa peshe peshe panonga pane muntu kuitire kuti vaya vasingadi kuenda kuzvibhedhlera vadetserekewo ngekuzwa votohamba veitozvidzivirirawo.

Veutano vanohamba peshe peshe, vakabate zvebhanxela nguva imweni, veireketa nezvezvitenda, kuti muntu weshe azvizwe aone kudetsereka kuti asazobatwa ngechitenda asingazii, abatwa otoziya zvokuita.

Eutano anoita magiyakiya eshe kuitira kuti muntu asarwara asingaziii, vanohamba veipapazha ngezvezvitenda zvinonga zviriyo nezvagara zviriyo kuti vantu vapone vaitewo ndaramo dzakati rebei.

Anthu ngaatoreketa ngezvekukura peshe pevanonga vari, kuitira kuti vanthu vasazovhunduka voozwa zvinenge zveiitika mukati mentaraunda dzavo, kuti mukadzo nemukadzi vangaroorana.

Madzimai vanogara pashi veireketa ngezvekukura nezvemukati memhatso dzemukati-kati. Kuti vagwinyisane pamatambudziko avanonga veidhibana navo.

Zvekukura kwevana ngazvireketwe peshe peshe ngekuti nguwa imweni unozondibana nezvanonga asingaziyi mukati mwendaramo yake, otovhudhuka, umweni unozotokona nekuto zodziuraya ngekuti unonga asikazi kumbo zvidzidziswa.

Antu anotokurudzirwa kuende kuzvibhedhleya. Pavanoenda veihloyiwa nguwa imweni kuningirwa zvitenda zvepabonde, nguwa imweni kutodzidziswazve ngezvekukura kuitire kuti vasazotambudzika vodhibana nezvimweni zvinenga zveinesa mundaramo.

Kutoenda kuzvibhedhleya kwakanaka ndokwetinodzidziswa ngezve kukura, nguwa imweni tinenge tisingakoni kudetsere hwana hwedu asi hukadetserwa ngema dhokodheya zvino hamba yamho.

Asikana ne akomana, votodzidziswawo ngezvemararamiro awo nemakuriro awo kuti vasazovhunduka nyama dzawo dzoite zvimweni mukati mekupona mawo. Vasazovhundaka zve vasangana nematambudziko zvekuti vanozvoswike pakuzviuraya ngekusaziya.

Azvichadhanisi kudzidzisa nezvepabonde kudzidzisa zvevana nezvekukura kwavo kuitira kuti vasazoti vadhibana nezvinenge zvakakonza mundaramo dzawo votozviuraya.

Weide kuona nguwa imweni kuti unechitenda chechokera ere, unechitenda cheshura matongo ere unokone kutotore ngazi yako wotoningira uripamuzi auchayemdi kuchibhedhlera.

Zvekukura kwehwana nevantu veshe zvakakosha yaambo. Hwana hwatobarwa hunode kuramba hweihloyiwa kuti kaoneke kuti karikukure zvakanaka here. Chinonga chisingazi kukwanira pekanonga kari chotonasirirwa kagwinye.

Kudhaya zvainetsa yaamho kuti musikana areketewo pamberi pevantu hino madhodha akatozozviona kuri vona vanopfeka zvichisa vanotokonawo kuita mishando inoitwa nemadhodha.

Aisisiri nguvapi yekuoringidzwa ngen'anga kuti ndine mimba here kana kuti handina. Ndine chitenda cheshuramatongo here kana kuti handina. Zvitori nani kuende kuotenge zvinokukombidzire zvona, kuti unayo ndani, wotonasirira.

Mazuwano ndombi dzinokone kutodanana, nemadhodha anokone kutodananawo ari madhodha. Hino ngatitozviziya kuitire kuti ukazodhibana nazvo zviyani zvisazokutambudza wounzirwe makhoti wedhodha ngemwana.

Zvekukura kwevantu veidanana zvinosise kutoreketwa peshe-peshe. Nezvinonga zvisingadiwi zviyani, vantu vanosisa kutohamba veizvironza, veizvixasa nevantani kuitire kuti vaziyewo zvinonga zviriyo.

Haisiri nguwapi yeku dhana kureketa ngezvekukura kureketa ngezvinoitike mumwiri yevana veikura zviya zveshe izvi zvinodetsere kuti ,kuti vozodhibana nezviro zvakadai mukati mwendaramo avazovhunduki kana kudziuraya.

Kudhaya zvaitodhanisa kureketa ngezvekukura kwendombi nemajaha asi mazuwa ano zvotobhuiwa kuitire kuti vana vakure veiziya vasazotambudzika vagume pazera rinoitike zvimweni mukati mwenyama votozovhunduka.

Munthu unorumba unotode kukotodze mvura mukati mwemwiri wake ngenjira yekumwe mvura inei ngekuti paanorumba zviya inobuda mvura ngechifundi mukati mwemiro nemukanwa.

Mutombo wekurumba kunyazi kunxake bhora, kunyazi kuripuntura ngendani nekhangaga nemurenje kutomwe mvura ngekuti paunenge weirumba zviya mvura inobuda sechifundi, inoda kukotodzwa ngemvura imweni yekumwa.

Ngatitobe nyara dzedu, zvigunwe zvedu, mitsiba yedu, ndunji dzedu, marenje edu kuitire kuti teiite mitambo yekurumba tisazonika peshe-peshe kana kutokuvara.

Madhokodheya kudhaya vaiba ateerera ndani yemuntu kuda kuzwa kuti mwana urimukatimwo uchirikufema ere, mai akhona achakapona ere. Asi mazuwa ano paanemuchini yotozwa iripabanze.

Kurya kwega nekumwa mitombo aikopi kunogwinyisa munthu munthu unogwinya ngekupundure bhora kunyambori kutoba toba makodo ake emumarenje neenyara kuti zvigwinye.

Kurwa aikupi kwega kunoite kuti muntu agwinyise nyama dzake muntu unogwinya ngezvakawanda wanda zvakaite sekutambe bhora kuripuntura kurixaka kana kusimudze masimbi kuti makodo ake agwinye

Kurya kuzvionga kurya kwega handikwopi kunoite kuti muntu agwinye nemapilizi anfiwopi anogwinyise muntu asi muntu unode kutobe maoko ake marenje aKe ngenjira dzimweni Eitomuka tomuka nekurumba rumba .

Kutozvikona wairumba zviyane ita shamwari yemvura ngokuti paunenge weirumba unobudise mvura yakawanda mumagwapa ,mukanwa ,peshe pane buri panobuda mvura ,hino kuikotodzepo kutomwe mvura.

Kurya kwegapi nekumwe maphirizi aizvopi zvinogwwinyise mwiri. Tinofanire kuti titobe makodo edu peshe patinenge tiri ngekusimudza-simudza masimbi, ngekuenzana-enzana ngezvibhakera.

Muntu ngaapote eitobatoba zvikunwe zvake nyara dzake marenje ake kuitire kuti paanoite mitambo yekurumba kana kunyambozi kupindure bhora asazonika nika ngekuti zvinenge zvakatogwinya kudhaya.

Vayungu vakabaite magiyakiya ekutsvake zvidziyo zvinoite kuti tihloiwe ndizvona. Veitohloiwa zviyani ena dhogodheya unenga akatoningiravo pakombiyuta yake. Eione zvinoitika mukati mwengazi nenyama yako izvi zvakabanaka ngekuti unoronzerwe chitenda chemene-mene.

Vanohloye zvitenda zviyani azvichanesi mazuwaano vanototi vahloya votobeke zvavanonga vaona mukati mwemakombiyuta neunouye kuzoda kuonawo mutenda uya unotoningire mukombiyuta mwo otodetsere mutenda.

Muzawano munhu eitohloiwa zviyani zvavanonga eitozwa zvinotobude pamuchini wakaona naye unonga eitozvionawo nadhokodheya eizvionawo , dhokodheya apedza otozokupashangurira kuti pakashata ngepakati panode kunasirisa pakadai.

Zvohloya mazuwa ano zvakawanda, mukati mwendaramo yedu, nemukati mwezvibhedhleya ,ngekuti weihloiwa unonge weitozvionawo zviri mukati mwengazi yako ,kunyazwi nenyama, kuzokorera hako kuzviphashanguya, asi dhokodheya unozokuphashangurirawo.

Zvitenda zvimweni zvinobauraya vakadakara hako usingaziyi chinonga cheiitike mukati mwendaramo yako. Asi ukaende koohloyiwa unotodzidziswa kuti vopona sei vopiwe mapilizii ere kana kuti vobairwa majekiseni.

Mitombo yakanaka yambho futi inondomera peshe peshe unotokona kuuone pasinde umweni kwakutoutora kwakusime pamuzi pako vantu vanenge veirwara payani votouya vanenge veiziya kuti mai veapo vanokona kurapa chitenda chakati iwewe wotoponawo ndizvona zvekurapa zvino.

Mitombo yakanaka yaamho kugara nayo pamuzi kuitira kuti zvarwadza zviya wotorumbe pasinde, kwakutokaye mashakani, wotaka-taka, amweni unokona kutoaomesazve mashakani akhona, amwe wozoshandisa mishonga yakhona mashakani ano asingachameri.

Mitombo yechindau yenzinde nemashakani yakabanaka yaambo. Yakanaka kuti tironzere ana edu kuti uyu mutombo unorapa chakati, uyu unorapa chakati. Kuti nhaka irambe yeienderera mberi vana vanotozoponavo ndizvona kurape vandani vaitoonavo chimare chekubeke mumbudu.

Amweni akangoita hawo ingatei mahlakani kudai akahlerereka akashooreka mukati mwendaramo asi anodetsera yaampo ngekuti anotofumpise mabvuri anenga eikunesa.

Amweni mashakani emushango aandoraoi kwega asi anotodetserawo nekufumbe mabvuri , amweni anotoitawo kuti uite gwema rakanaka peshe paunonga weihamba wotodakarirwa.

Shango rimweni wakariningira unototi mufuro wemwombe nembudzi dzega asi nesuwo vantu tinotokone kutorifurawo ngenjira yekurimwa totopona kuzvitenda zvinenga zveitinesa.

Ngatidakarire mitombo yedu yenzinde ngekuti yakatikoshera mukati mwendaramo dzedu .Vana vedu vanokona kutozoponawo veirapa vantu .Ngatisavaashire mitombo inei ,ngaivaronzere zveinoshanda.

Ngatidakarire mitombo yedu tisarashe chiri mugwapa nekuombera ngekuti kwakazouya mapirizi mitombo iyi ndoyaindodetsera kubva kudhaya nekudhaya vantu veitopona ndiyona.

Kuite tungata kubatotore mare dzevantu weibeke mumbudu ngekuti mashakani eshe aya adhuri anotoonekwe padhuze ngatidakarire mashakani tinasire mitombo inodetsere vantu.

Mitombo yenzinde yakabanaka yamho nekuti inorapa, painenge yarapa payani, inoba pedzeredza hauzonyanyi kuramba weizwa chitendacho asi chouya zviya chinokuposha chinototonde vamweni vanenge vasina kurapwa nemitomboyo.

Ai mafuta echirungu ega ega anoita kuti ganda ripfawe kutsvedzeredza asi nemitombo yechindau yotohluzwawo yeinasira mafuta anoita kuti ganda remuntu riite kunge bhotoro kutsvukira.

Ngatidakarire mitombo yedu yenzinde inobetsera yaamho. Imweni tinokone kutoibvisa kushango kwakutoisime pamuzi yotoita hayo bvute totambaya pashi pakona, apazve teitozo betserazve vantu kurapa zvitenda ndiyona.

Ngatidakarire ntaka yedu ngatidakarire mitombo yedu yechivanhu kuitire kuti tizosiirawo vana ntaka isusu, vazoponawo ngekurape vantani vavo. Vazoone kamare kekubeke muzvibhachi.

Kwaane nemafutawo ariyo anogadzirwawo ngemashakani nenzinde anoite kuti ganda ripfawepfawe, ganda riserere kunga tei imbotoro, ganda riketikire, kumwaikira kwemene.

Vanorapa ngenzinde votohamba veinyorawo nezvibandhlela zvavo, kuitire kuti vantu, vaendewopo veiende kopora ngemitombo yenzinde ineyi, ngekuti vakasadaropi vantu avangazoziyi kuti pona apo panomboitwa ngezvei.

Vemitombo yenzinde vohluzawo mitombo yavo vapedza votoingenese mukati mwezvibhodhleya kuitire kuti iashirikewo zvinondoitawo yemuchibhedhleya.

Mitombo yenzinde yakabanaka yaambo ngekuti unotoine pasinde, aubiri kutambudzike, hadhuri mutombo unowu unotoenda woukaya musango wotouye wautaka taka wotopona ndiwona waumwa.

Vanogadzire mitombo yenzinde voitayo peya nemagade-gade kuti zviro zvawo zviringirike panenge peringirwawo mitombo yechiyungu zviya, zvavo zvotoitawo kuite zvakanaka. Hazvichanyenyesi, muntu wotorumbawo kooutenga asingadhani.

Tisarashe chirimugwapa ngekuembera akiti. Ngekuti kwakazouye ayungu akanasire maphilizi isusu totorashe shango redu. Mishonga yenzinde iyi inotodiwa peshe-peshe ngekuti hayi aidhuri, inoonekwazve pasinde. Nemuntu unokone kutozorarama ndiyona mukati mwendaramo yake.

Tisasapedze mukuwo mazuva ano ngekundorima mabonore ega, ngekundorimahe mingoza. Ngatiirimewo mitombo yemushango iyi, tiibeke padhuze kuti tizokwanise kurape vantu vanenge veirwara.

Mitombo yenzinde yakanaka yambo ngekuti mazuva ano mashakani akona ototorwawo Wotoita zvekutomwa kunge unomwe svutu gadzike wotonangaiwa ndiyona apa weipona.

Nzinde, makwande, mashakani zvakakosha yaamho ukazvitaka-taka wozviomesa nguva imweni wozvidhibanisa nemvura, zvinobaanasire mutombo wakagwinya, unopedza nezvitenda zvinokorerwa nevayungu

Tisabarekera mitombo yekudhaya iyi yeienda korashwa mwaSaye peyani yetoyeredzwa kuenda kuenda kuretu kwemene, aah aah ngatide mitombo yesu yekudhaya todzidzisa vana vedu vazopone kurarama ndizvona zvemutombo zvinezvi veizoona kamare.

Mutombo ye nzinde ino kayiwa imweni yakona inokone ku omeswa imweni yakona inokone kuto shandiswa iri minyoro kudaro kurape vantu yakabai naka yambo ngekuti ayi dhuri ino onekazve pasinde.

Mitombo yenzinde yakanaka yaamho. Inongwarirwe munonga mwakasiyana siyana. Umweni mumbiya, umweni muzvibhothoro, umweni muzvimashakani futi unongwarirwazvemwo.

Gedhleya rakanaka yambo ngekuti rinogadzire mitombo yakawanda imweni ngeyejeko, imweni inogadzire miromo, imweni neman'izha inorapazve.

Gehlani rinonasire mitombo yakawanda. Imweni inokone kuite maphilizi, umweni unokone kurape man'izha, imweni inokone kurape jeko nemazino emene kanazve nekurape miromo kuti isaoneke yeiparuka paruka.

Shango reshe ngaringwarirwe akhiti wee. Tinozonde vantu vanopishe shango ngekuti vanenge vatopishe mitombo ingadai yeizodetsere vantu vanezvitenda zvatonesa zvisingachakonekwi nekuchibhedhlera.

Kusanota kwakutoda zvako mazuvano aya ngekuti mitombo yenzinde yotosimwawo tisasandorima mabonere ega nekurime matapura ega ngatirime mitombo ino iyi iite pasinde, vana vazozvizivawo teinasire mitombo inoende kuzvibhedhlera kuti vantu vatopona ndiyona.

Nzinde nemashakani nemaruva akona kwakuzvitaka taka wopedza wohluze muto wakona wodhibanisa nemvura kwakutomwa kwakutorapa mikuhlani inokororiwa ngemitombo yechiyungu .

Mitombo yechiantu nzinde yakanaka ngekuti haidhuri. Umweni vakona unokone kungodhibana navo padhuze nemuzi vako votobetsere vantu ndivona. Tisanyimane kuzviye mitombo inoiyi nekuti inozobetseravo vanozosara.

Tisatye makwasha akiti!, ngatitongene mukati mwemakwasha mwo ngekuti mune mitombo yakagwinya. Imweni mitombo inotoda nekudzidzisa vana vedu kuti vazoponawo ndizvo zvekurape matenda.

Ngatisanyenye mishando yevana vevantani. Ngatisaiite ungatei yakahlerereka, asi muntu uri kutotsvake chekupona ndichona, eidetserazve vantu kurapa ngemitombo yenzinde.

Ngatidakarire chianthu chedu, ngatidakarire mitombo yenzinde ngendaa yekuti ino baa detsera yaambho audhuri yatirape chitenda yatorapa aizosii munthu echitambudzika.

Mitombo yenzinde yakabakosha yaamho mukati mwekupona kwedu. Ngekuti tinokone kuione pasinde haidhuruzve muntu veshe unokona kutorapika zvirinyore.

Akhiti voye tisanyanye mitombo yenzinde mitombo inoiyi yakabagwinya yaambo. Inobarape zvitenda zvinenge zvakorerwa ngemitombo yechiyungu, zvakaita sezvirwere zvenhuta inopedza kwemene.

Mashango eshe etinotoona aya ngatinase kutomasakurira-sakurira kuitire kuti azotidetsera apo patinonga toorwara. Tisinganyamborwari isusu tinokone kudetsera vamweni vanonga veida kurapika ndiwona. Nesuwo teitoponawo kuone kamare.

Mimbiti inobetsera vandu ayimbi doko peya yakaita kunge mbundu nemikuru yakanaka yaambo kuibeke pamuzi kuti iite mabvute vandu vanokone kutohlambaya pasi payo asi veyibetsereka zvee ngekurapwa ndiyo.

Mashakani amweni tinotoarya teite miriwo teiti kuzvionga kwega tisingatozvizii kuti tinenge teitorape mwiri dzedu ngatidakarire kurya mashakani emushango tigwinye.

Aisisiri nguvapi yekurashe chiri mugwapa ngekuembera. Ngatide mitombo yedu yekudhaya ngekuti inodetsera yaampho. Iyi yechiyungu iyi ukaramba weiimwa inokonzeresazve zvitenda zvimweni munyama dzako.

Ngatisapishe mashango peshe peshe, shango ngaritoshakurirwa ngekuti shango reshe rinorapa. Rinorape zvitenda zvakawanda zvakasiyana siyana zvimweni zvinenge zvatoramba kurapika ngemitombo yechiyungu zvakaita sezvitenda zvenduta zvinopera.

Mishonga yenzinde yakanaka yaampo ngekuti inototi chaya rapa yatorapa hayo hino mazuwa ano votoikonawo kutoibekawo muzvibhodhleya kuti ingwaririke ione kugashirikawo zvinototitawo yemuchitoro muchibhedhleya.

Mashakani akabaanaka yaamho kupona ndiwo. Unokone kutore mashakani worowotaka nenzinde dzakhona nezvimaruwa ruwa zvakhona wozvidhibanisa pamwepo. Zvinonasire mutombo wakabaagwinya unoite kuti ungapedza zvitenda.

Usadherera bundo reshe raunoona nguwa imweni ungatoti mushuro wemombe kubeni rinodetsera mukati mwemuntu mwembemo inodetsera veirapa mombe yokuti ipone.

Mishonga inorapa yakasiyana siyana. lmweni ukatoiningira ungatofunga kuti maruwa puyani kubeni mutombo wakagwinya yamho unorape zvitenda zvinonga zvakorereka ngemitombo yemaphirizi yechiyungu.

Kunezvitenda peyani zvinobarambe kupora ngendaa yemushonga wechiyungu asi ukatora wenzinde nemashakani kwakupe muntu wo unenge anechitenda chinechi unotopora yakanakira zve mitombo inei kuti mutombo umwe unokona kutorape zvitenda zvirongomuna.

Ngatidakarire chivantu chedu ngatidakarire chidhaya chedu ngendaa yekuti tikasachidakarira chakutosvike pakuzotothina ngendaa yekuti vantu avachaendi mushango kunotora mitombo yekubetsera vantu .

Vemutombo yechiantu voitawo zvinoita vemutombo yechirungu kutobeke mitombo yavo muzvimabhodhlera vapedza votonyora pamimba dzezvibhodhlera zvo kuti unoshanda wakadai uyu ndewechitenda chakati kuti uyashirikewo kune vantu .

Mashakani amweni akagwinya yaamho anobakone kurape zvitenda zvinonga zvakorereka ngemitombo yechiyungu hino zvinotokurudzirwe kuti muntu atange ngemitombo yenzindebyakorera ozoenda hake kune yechiyungu.

Ngatisangosiya mitombo yenzinde iri mugwasha ngatirumbe koitora totoisimawo mumaberere Kuitira kuti tasinzika zviyani kana pasvika unoda kurapwa toto pinda muberere totopunda mashakani enzinde totovahina vopona.

Mitombo yechi vanhu ngatiyi dakarire yambo toyi kwededzawo padhuze ne mizi dzedu kuti tione ku detsereka ndiyona imweni yakanaka ngekuti inoto fumbe mabvuri nguva imweni ungati unorwara kubeni ibvuri rinonga rakaku gara.

Ukatakataka mashakani woteke nzinde dzakona watakezve nemakwande akona zvinobanasire mutombo unoti chuu wakagwinya unoita kuti muntu apone watorapwa watorapwa zvachose azvizorambi zvei kupinda zvitenda zvinezvi.

Kutake take mashakani nzinde makwande ehumaruwa hwehu mumbiti hwumweni zvakanaka ngendaya yekuti zvinorapa zvitenda zvirongomuna nguwa imweni pamukuwo umwe wega

Tisahlopeka nezvakawanda-wanda teikombana-kombana, mukati memamizi kuti uyu ndiye unoroya kurumbe kwana tungata. Ngatirumbe mushango tiende kokume miti irimwo tinopona ndiyona nekutozoti tozobetseravo vamweni vanonga veirwara.

Ngatirumbe mumakwasha teyienda kuno ningira mitombo yeshe yeshe ingatidetsera totoyitora kuyikweya kuwoyibeke pamizi dzedu kuitira kuti zvizotiitira pasinde vantu vanonga veidambudzoka nenyama dzavo kuti vadetsereke yakanaka mitombo iyi hayidhuri.

Ngati dakarira rireyi mitombo yedu yenzinde nekuti ngekuti inodetsera yambo inorape zvitenda zvakakonza yambo zvakaita sentuta izvnonga zvakorereka ngemitombo yechiyungu asi yechivantu inoba zvipedza.

Kwati inonyenyesa ,kwai inonuhwa, kwai aimwiki, kwai inodhanisa, kunyepa kwona ukoko ngekuti mitombo yenzinde nemashakani inobaaponesa yaampho, ngatiidakarire.

Gehlani mutombo mukuru pakati pemitombo mizhinji yenzinde inokona kushandiswa kugadzira mafuta kugadzira sipo kana nekutorapa zvitenda zvakaita semazino nejeko.

Ngati dakarire mashango eshe etino ona amweni anotode kutora toto masime pasinde ne mbatso ku itire kuti zvisa zoti itire kuretu kotere mashango aya teide kurape vantu mugwasha.